Paɣa n ʒiya n chimdi maha ka nirabaayi ʒi o nuzaa ha ka yino gbubi bia ka piɛɣu ʒɛ o nudirigu ka taha ʒɛ o nyaanga ha ka bi zaŋ gaɣa zali o tooni

Pali kara ayi n doya ka loori baligu doli din do nudirigu ka loori kara doli din do nuzaa pala ayi maa sunsuuni ka loori nyɛ gamo

Paɣaba n ʒi adiila nima ka piri namda nima ka yɛ nyingokoriti ka zaŋ chinchina n bobi bi myoɣani yino gobila chinchini zaɣ vakaɣali ka ban bɛ o nyaangi maa gobi zaɣ dozim